xanaa di leen sant di leen gërëm rek vrai dire ni ngeen di doxalee nii fi mu toll nii fu fu nawet bi toll rek yéen a ngi ànd ak ñun ànd ak baykat yi vrai dire yéen moom baykat yi mënuñu leen a fay ndax seen ndigal moom ku koy dégg di ko déglu doo trompé ci ji doo trompé ci mbay doo trompé ci engrais ba ci récolte bi lépp yéen a ngi koy wax am ngeen jërëjëf waay yàlla na yàlla yokk xam-xam man la Moussa Diop Ndiobène